Vana vatatu varikutamba panzvimbo inorasirwa marara. Nechekumberi kune musha uneruvara rwe girinhi. Pane imba hombe ine denga regirinhi. Nechimbuzi chirikunze kwemusha chineruvara rwegirinhi. Mudhuri wakakomberedza musha uneruvara rwe gireyi. Pane miti mihombe ineruvara rwegirinhi.

Chiruva chineruvara rwegirini. Chinemazhizha marefu akapamhamha. Chiripedyo nehuswa hwegirinhi hune chinemakumbo matanhatu nekatumbu.

Nyana reshiri ratikurei rine ruvara rupfumbu nerumwe ruvara rwakaita kaperuru nechekumusoro. Nyana iri riri mudendere rinoratidza kuti rava tsaru riri mumuti une mashizha akanakisa egirini.

Mukadzi ari kushongedza panzvimbo. Nechekumusoro kwakaiswa jira jena. Mumativi mukaiswa machira epingi. Ari kusungirira ruva rine maruva egirini nemachena. Pasi pane ruvara rwegirini. Iye akapfeka hembe ine ruvara rweorenji rutsvuku nesiketi ine ruvara rutema.

Mutambi webhora. Akapfeka chipfeko chine ruvara rweyero chine mitsara mitsara kubva muhuro zvichidzika kumaoko. Akapfeka masokisi egirinhi neshangu tsvuku.

Shiri shanu dziri mumuti dzine ruvara rwutema neruvarar ruchena muhuro nepachipfuva zvichidzika nekudumbu. Shiri iri dziri mumuti muhombe wakaoma usina kana shizha.

Nzvimbo ine madhaka ane ruvara rwegireyi nekahutema. Nzvimbo iyi ine madhaka awona avakutsemuka, pane tusora twegirini pamusoro. Panzvimbo iyi zvekare pane makomba makomba zvinoratidza kuti pane mhuka yakambofamba pamadhaka aya achiri manyoro.

Bere rine ruvara rwebhurauni nemadonzi matema. Bere iri rakara musango mune tuminzwa nehuswa hwe bhurauni. Riri padivi pekatumuti kane minzwa michena, Kari katema kasina mashizha.

Murume anotamba mutambo wetsiva anonzi Manyuchi. Arikutiratidza mabhande ake ekukunda pamutambo wake anokwana kuita matanhatu. Matatu aneruvara rwegirini, matatu aneruvara rwebhuruu.

Motokari iri kufamba mumugwagwa ine ruvara rwebhuruu yakasvibira. Mugwagwa uyu uri pedyo nechivakwa chakanyorwa kunzi Karigamombe chine ruvara rwegireyi. Pane zvimwe zvivakwa zvirefu zviri mudhorobho zvine ruvara rwebhurauni nebhuruu.

Chiruva chine tushizha tudiki tune ruvara rwegirini chakatandira paruzhowa rwaka komberedza musha. Nechekumberi kwemusha kune miti muhombe ine mashizha madiki nemimwe ine mashizha akasvibira. Mukati meruzhowa mune imba diki ine marata ine ruvara rwegirini.

Vatambi vemutambo wekarati vakapfeka zvichena. Vakasunga mabhande muchivuno, mumwe anedzvuku mumwe anedema. Mumwe ane hembe inemutsara mutatu, muviri yebhuruu nemumwechete mutsvuku. Vakamira panzvimbo yeyero yakakomberedzwa neruvara rutsvuku.

Nzvimbo inemiti yakawanda imwe yakareba imwe mipfupi inemashizha egirinhi anekahuvara keyero panenzira dzakawanda dzimwe dzirikubatana, panechisango chinesora rebhurauni.

Mabhanana ari mumuti mawo ane ruvara rweyero. Ari kuremera chimuti chine mashizha egirini. Mubhanana uyu wakajegwa nechimuti chine ruvara rwegireyi. Mabhanana ari pachimuti ane ruvara rweyero.

Muti une tumapazi twakawanda nemashizha mashoma ane ruvara rwegirini yakasangana nekayero. Pasi pemuti pane matombo pagoita mumwe murwi wematombo uri pedyo nezvikomo. Muzvikomo umu mune miti ine mashizha akati wandei ine mavara egirinhi nekahuyero.

Nzvimbo irimudhorobho inezvivakwa zvirefu nezvipfupi, pane chivakwa chihombe chakavakwa nezvidhinha zvitema chinenge chivakwa chechitoro chekwaOK. Pachivakwa ichi pane vanhu vakawanda mumwe akagara pasi arikutengesa akawaridza chisaga pasi vamwe vakazembera pamudhuri uyu vamwe varikufamba. Pane mugwagwa urikufamba mota, padivi pemugwagwa une vanhuwo varikufamba.

Nzvimbo ine zvitoro zvakaita mudhadhadha. Pane chimwe chigayo chakavhurwa mikoma miviri yegireyi chiine ruvara rwegireyi. Poita chimwe chine ruvara rwebhuruu chiri chitoro. Pane musikana akamira pamukova akapfeka rokwe jena nemukoma ari kufamba achibva nekuzvitoro. Zvimwe zvitoro zvakavhurwa mikova. Pachitoro apa hapana vanhu vakawanda.

Vatendi varipachivanze chineimba diki chine zvidhinha zvegireyi, nechepamberi kunoratidza kuti kune tende yegirinhi. Vatendi ava akapfeka zvipfeko zvichena. Pane varume vashanu varikutaurirana , vachiteerera kune mumwe ari kutaura.

Ndiro yegirazi inechimuvharo chegirazi nezvimubato zviviri mumativi, yakagara pachibhokisi chinemufananidzo yemagirazi ekunwira mvura, pasi pendiro panechijira chitema nechichena.

Huswa hwakachekwa hukadamburwa damburwa hukazosungwa kuita zvidzumbu zvidzumbu zvipfupi. Zvidzumbu izvi zvakazorongwa zvakanaka padivi pemudhuri unezvidhina zviduku zvitsvuku.

Chikoro chine zvivakwa zvine ruvara rweyero. Chine zvivakwa zvakati wandei zvakakomberedzwa newaya ine masimbi machena. Kunze kwechikoro kune nzira inoratidza kuti inofamba nevanhu. Mukati mune tusora twegirinhi. Pane chikwangwari chiri mukati chakanyorwa zita rechikoro.

Nzvimbo yakashongedzwa nemaruva nemiti zvakanakisa. Pane maruva etwumiti akachekererwa zvakanakisa ari padivi pemudhuri muchena unerumwe ruvara rutema. Nehuswa hwegirinhi netwumwe twumiti twegirini twune mafurauzi matsvuku. Pane twumwe twumafurauzi twune mashizha egirinhi nemiti yakaita mutsara yakareba ine twumashizha twutete twakapatsanurana.

Badza nhema rine mupinyi wechimuti wakacheneruka. Rakarariswa panga pachikurwa. Así mupinyi wakarara neche kumashure kumasora anga achikurwa ane ruvara rwe bhurauni neruchena. Padivi pane huswa hwe girinhi.

Tafura yakanakissa ine makumbo machena nepamativi pachena. Ine pamusoro panopecha pari kuonekera twumavara twegirinhi nepingi. Ine zvigaro zvakanaka zvine ruvara ruchena zvinokwanaka kuita zvitanhatu.

Nzvimbo ine bango dema rakanamirwa bepa rine kachikwangwari kachena kakanyorwa. Bango iri riri padivi pemudhuri neruvara rwebhurawuni nerutema. Mukati memudhuri mine miti yakawanda ine mashizha e girini.

Varume vaviri vari kufamba vachitaura nyaya vachitarisa zvinhu zviri kutengeswa. Mumwe akapfeka sikipa nhema netirauzi dema, mumwe akapfeka sikipa yebhuruu netirauzi rekaki. Vari kufamba panzvimbo yakavakwa inoratidza kuti inotengeserwa zvinhu.

Zimotokari zihombe rineruvara rwuchena. Rinekumashure kuhombe kunoiswa zvinhu. Nechepazasi kunemasimbi maviri aneruvara rwuchena.

Chikafu chiri mundiro yakatambarara ine ruvara ruchena inosanganisira magaka egirinhi ane tumambatata pamusoro tuchena. Bhinzi, nyama, sadza jena nemuriwo wegirinhi. Bhinzi nenyama zvakatsvukirira. Zvine supu yakanakisa.

Muti muhombe une mapazi akaenda kumativi madiki. Une mashizha akawanda madiki aneruvara rwegirini yakasangana neyero. Pane mimwe miti zvakare mihombe ine mashizha egirinhi akawanda. Miti iyi iri mukati memudhuri une ruvara rweyero nerutsvuku pamusoro. Padivi pemudhuri pane zvimiti zvemaruva zvakachekererwa zvakanakisa zviripadivi pomugwagwa wakadyika mativi.

Mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Wakavakwa uchiitwa zvimakamuri kamuri pamwe pacho pakarebeswa. Une simbi dzine ruvara rwebhurawuni padenga. Padivi pemudhuri pane zvimaruva zvakachekererwa zvakanakisa zvezvimiti zvine ruvara rwegirinhi. Mukati memudhuri mune miti mirefu ine mashizha egirinhi.

Musikana ane musoro wakarukwa nevhudzi rekutenga dema. Wakarukwa mitsara yakanamatira nemusoro. Wakarukwa godha mitsara ichitangira kumeso ichienda kugotsi rikazonorembedzerwa kumberi. Mitsara miviri yepadivi yakapesaniswa. Akapfeka sikipa yeorenji akaisa chijira chebhuruu chine tambo chena pamuromo.

Miti mitatu ine mabazi akawanda nemashizha egirini akasangana nekahu yero. Miti iyi iri padivi pemudhuri une ruvara rwegireyi. Iri panzvimbo ine tuhuswa twakatsva twebhurauni. Nzvimbo inoratidza kuti ine ivhu rakakora rine ruvara rwebhurauni.

Mukomana akapfeka hembe ine maoko mapfupi nechikabudura. Zvine mavara matema nemamwe akaita bhurauni.

Kasora kane mashizha madoko ane ruvara rwegirini nekahuyero nekahuchena. Karuva aka kanotambarara pamusoro pemvura. Kari padivi nesango rine miti yakawanda ine mashizha egirini nemamwe ane kahuyero.

Shangu dzakarongedzwa muchitoro pamapuranga dziri kutengeswa. Dzine ruvara rwe yero, bhurauni, kirimu ,gireyi, chena netsvuku. Shangu idzi dzakavhurika mberi neshure. Dzine mabhandi pamusoro anotatamuka serekeni.

Nzvimbo ine zvimusika zvitatu. Zvakaturikwa nemapepa matema. Pane mukomana arikutengesa chibage chaakabairira pazviwayà zvitatu, akapfeka zvipfeko zvemeruni nechimwe chijaketi chiri pamusoro chipfupi chine ruvara rwe gireyi.

Zimba hombe rakanakisa rine chimwe chimba chekuisira motokari chakavakwa nezvidhinha zvidiki zvitsvuku nedenga regireyi. Pamberi pemba iyi pane murwi wedhinha zvegireyi nemurwi wevhu. Imba inoratidza kuti haisati yogara vanhu. Ine mafafitera maviri ari kuoneka.

Bhazi hombe rakanakisa. Rine ruvara rutsvuku nekamutsara keyero pazasi. Rine mafafitera matema. Padivi pane chibango chine ruvara ruchena nerwutema chakasungirwa zvimasimbi.

Motokari chena iri pasi pemuti mukuru. Padivi pemotokari pane mabhasikoro akazembera pamuti mukuru uyu ane ruvara rwakasiyana, rutsvuku, ruchena nerutema neruvara rwegirini nekayero. Rimwe bhasikoro rakazendama pazvidhinha zvine ruvara rwegireyi.

Nzvimbo ine maruva mamwe ane mazhizha egirini anekahuyero kumapeto. Mamwe ane tumashizha tudiki twegirini. Pane mamwe ane mashizha egirinhi akatumbuka maruva matsvuku pagoita mamwe ane mashizha egirinhi akatumbuka maruva eyero.

Miti yakawanda iri padivi pemugwagwa uri kufamba dzimota. Miti iyi pane mumwe muhombe usina mashizha uripedyo nemuti une mashizha egirini nemimwe yacho ine tumashizha tushoma.

Zimuti zihombe rinetumashizha tudiki twakachenukira uri pedyo pomumwe muti une mabazi matetetete netumashizha tudiki. Pane mimwe miti iri pedyo mipfupi ine mashizha madiki. Miti iyi iri padivi pemugwagwa.

Mapata-pata maviri ane tambo dzakapamhamha. Dzakanyorwa neruvara rwuchena. Dzine mitsara miviri yakachenerukira. Akaiswa panzvimbo yakatairwa ine ruvara rupfumbu.

Matenesi ebhuruu anetambo pamusoro yakasungwa. Ane rurimi rakanyorwa neruvara ruchena. Akapfekwa nemunhu anemudhebhe wepepuru. Pakona paneimwe tsoka irikubudikira yakapfeka shangu yakavhurika kuzvigunwe nekumashure, inopinzwa chigumwe chikuru irinhema. Zvakatsika panzvimbo inematsatsa ebhurauni nemachena.

Tenesi yebhuruu ine tambo pamusoro, ine ruvara rwekirimu neche kumuromo nepama tivi pazasi. Iri panzvimbo ine mataira matema nemamwe machena ane matsatsa matema.

Magaka asina mhodzi marefu eruvara rwegirinhi nemamwe ane kahuyero. Ari mukadhibhokisi maviri. Padivi pemakadhibhokisi pane chikero chokupimisa mabhanana kana achitengeswa.

Nyimo dzakabviswa makanda dzikayiswa murusero rine ruvara rwebhurauni, nyimo idzi dzinosiyana ruvara. Pane tsvuku nhema dzine kamuromo kachena. Pane dzimwe dzebhurauni, dzimwe ichena.

Chikoro chine zvivakwa zvine ruvara ruchena nepazasi patsvuku nematenga matsvuku. Pane miti mirefu ine tumashizha tudiki, mumwe une mashizha asina kunyanyanya kuita girini anekauyero, umwe une mafurauzi matsvuku. Pane mwana komana arikufamba pachivanze chechikoro nevamwe vakagara.

Mugwagwa usina makomba wakanakisa. Padivi pemugwagwa pane zimuti hombe rine mabazi akawanda nemashizha ane ruvara rwegirinhi. Pane mudhuri une ruvara rwegireyi padivi neruvara ruchena pamberi pane imba hombe ine ruvara rwegireyi nedenga rwakasvibira.

Chisora chine mashizha marefu egirini yakachenerukira chine tuminzwa mumativi emashizha chakatumbuka maruva eyero ane kahuchena mumativi pane kamwe zvekare karuva kanotambarara kane tumashizha tudiki twegirini.

Midziyo yepurasitiki, madhishi nemagaba ane zvivharo. Madhishi akakwidibidzaniswa akagadzanwa akanogara pagaba rine chivharo. Mamwe acho akakwidibidzaniswa akanogara padhishi rakakwidibirwa. Ane ruvara rwunosanganisira pingi, bhurawuni, bhuruu yakachenuruka neimwe yakasvibira, girini meruni.

Nzvimbo ine motokari dzakawanda dziri kufamba mumugwagwa dzinosanganisira kamota katema kakanyorwa neruvara rutema. Nzvimbo iyi ine zvivakwa zvirefu. Pane chimwe chivakwa chine ruvara rwegireyi nezvimwe zvine ruvara ruchena.

Murume akapfeka hembe refu ine maoko marefu, neshangu dzakavhurika mberi neshure dzine ruvara ruchena nerutema. Arikufamba padivi remugwagwa. Nechekumhiri kwemugwagwa, kune zvivakwa zvakaita mudhadhadha. Chimwe chacho chine ruvara rwe yero nemafafitera nemukova we girinhi. Pane gedhe rine ruvara rwe bhurauni.

Nzvimbo iri mudhorobha mune zvivakwa zvirefu nemotokari dzakamira. Pane vanasikana vari kufamba mumugwagwa vana vechikoro vakapfeka mabhachi matsvuku nemasiketi ebhuruu. Pane vamwe vanhu vari kufamba vakapfeka zvitema mukomana nemusikana vari kuteverana.

Mumba mune dzangaradzimu rine masipika mahome matema nemudhuri weyero une chivhitivhiti. Mumba umu mune sofa dema rine zvitsamiro zvine ruvara rwe (orange) nerutsvuku. Mune tafura yebhurawuni yakaiswa chindiro chitsvuku pamusoro.

Nzvimbo yemudhorobha ine migwagwa mihombe uri kufamba vanhu vakawanda vachienda nzvimbo dzasiyana. Kumativi kwemugwagwa kune miti mirefu mihombe isina mashizha akawanda. Umwe une mashizha ane tugirinhi nekayero. Mumativi zvekare murikutengeswa zvinhu zvakasiyana nevanhu vakawanda misika inotengesa miriwo yegirinhi, madomasi nemambatata.

Matombo mahombe nemadiki ari panzvimbo imwechete. Padivi pematombo aya pane twumasora twunoruvara rwegirinhi twudiki. Panzvimbo iyoyo zvakare pane twumashanga twushoma twunoruvara rwebhurauni.

Gaka regirini rine tumunzwa rine kuzasi kweyero rakabatwa mumaoko pane mugaka uripo uri mumunda une mashizha egirini ane kayero nemaruva eyero.

Motokari mbiri dziri kupesana mumugwagwa wakanakisa. Mugwagwa mumativo mawo mune miti mihombe ine mashizha egirini, pane mumwe mudhuri uri padivi remugwagwa une ruvara rwegireyi. Mukati memudhuri mune miti mihombe ine mashizha egirini nemaruva epepuru.

Nzvimbo inechivakwa chikuru chineruvara rwuchena chakanyorwa nemavara egirini, chivakwa ichi chinotengeswa midziyo inoshandiswa nevarimi. Panemotokari dzakawanda dzakamira pamberi nepadivi pechivakwa ichi, pane imwe nzvimbo irikuchireka nemvura.

Michero inosanganisira manwiwa, mapopo nemaepuru akachekwa-chekwa akaiswa mundiro chena. Mundiro imomo munefoko yekudyisa.

Mwanasikana anemusoro wakarukwa zvimagodi zvinokwana zvishanu pamberi zvakapoteredzwa nebvudzi rekutenga, zvakakomberedzwa nemitsara yakarukwa godha. Nechekumashure kune bvudzi rekutenga rakarembera richienda kugotsi rakagonyoroka - gonyoroka.

Nzvimbo iri mudhorobha ine zvivakwa zvikuru nemiti yegirini nzvimbo iyi ine mugwagwa mukuru uri kufamba motokari nemabhazi pane vanhu vatatu vakamira padivi remugwagwa varume vaviri nemukadzi mumwechete.

Chiruva chipfupi chinemashira matete marefu akaenda kumativi eruvara rwe girini nemamwe aneruvara rweyero. Pamativi pacho panetumasora tuneruvara rwegirini neyero.

Tsanga refu dzine mashizha egirini, dziri panzvimbo imwechete dzinoshandiswa kuruka mabhasikiti, zvigaro kana tsero. Tsanga idzi dziri padivi pechimunda chakatemwa- temwa zvimwe zvimashanga.

Zvivakwa zvihombe zvimwe zvakakura kuenda mudenga zvirimunzvimbo yedhorobha. Chimwe chine ruvara rwebhurauni chimwe, chineruvara rwekirimu chimwe chineruvara rwegireyi. Panezvimwe zvivakwa zvihombe zvinepamberi pane miti ineruvara rwegirini nemimwe inemaruva epepuru. Pakati pezvivakwa izvi panemugwagwa muhombe urikufamba vanhu nemotokari.

Nzvimbo ine zvikomo zvakaturikidzaniswa, padhuze nezvikomo pane miti iripo imwe ine ruvara rwegirini nemimwe irikuratidza kusava nemashizha, pane murwi wevhu uripo, nechekumberi kune karuware karikuoneka.

Matsaga mahombe akakura ane ruvara rwunosanganisira ruchena, yero, bhuruu negireyi. Matsaga aya ane zvikafu mukati mawo zvinosanganisira mufushwa, nzungu, hupfupi. Ane magaba akaiswa zvikafu izvi akazadzwa pamusoro, nzungu dziri murusero.

Varume vaviri vakamira mumugwagwa, vari kutaurirana ,mumwe akaisa ruoko muhomwe ye kumashure mutirauzi. Vari padivi remudhuri wakamwauka pakona. Panzvimbo iyi pane imwe imba hombe inedenga dzvuku, pane muti wegirini, iri mukati memudhuri ine ruvara nerwuchena negireyi.

Hove yeorenji ine mitsara yakanderera pahuro, pamusana nekubesu. Ine mapapiro eorenji ane mitsara yakachinjika, mutema uchiteverwa neruvara rwuchena. Zvakadaro zvakaro nekubesu. Iri mumvura mune masora ane ruvara rwegirinhi.

Nzvimbo irimudhorobha inezvikwa zvikuru nezvimwe zvakakura kuenda mudenga. Pane vanhu varikufamba pamberi pezvivakwa izvi. Vamwe varikufamba panzvimbo ine miti mirefu inemashizha egirinhi.

Piki hombe ine ruvara rwebhurauni iri pedyo nechipimiso chine ruvara rweyero chakanyorwa neturuvara tudiki tutema zviripa nzvimbo ine ruvara rwegireyi inetumi tsara.

Shiri dzakawanda dzine musoro mutsvuku, nemitsipa michena, nemitumbi mitema, dziri mubani rine huswa hwegirini. Dziri pedyo nezimuti rine midzi yakabuda kunze.

Nzvimbo iri mudhorobho inechivakwa chihombe. Munevanhu vakawanda varikufamba munzvimbo iyoyi varipasi pechivakwa ichi. Chinemutsara mutsvuku nechepamusoro chine magirazi padivi.

Mugwagwa muhombe unevanhu varikufamba padivi pawo vamwe vakamira. Mumativi pemugwagwa uyu munezvitoro. Pamberi pezvitoro panemisika iripo irikutengeswa zvinhu zvakafanana nemadomasi.

Chishangu chepurasitiki chakavhurika kumberi neshure chine pamusoro panemitsara chiri cheyero chakabvaruka kumativi chiri panzvimbo yakatairwa nematairi matema nemamwe machena mapfumbu.

Maruva akasiyana aripanzvimbo imwechete. Pane chimwe chiruva chinenge chisora chinemashizha egirinhi anekahuyero chaakuda kutumbuka. Mukati nemaruva panerimwe rinenge hanyanisi nerimwe rinemashizha anenge edhumbe. Maruva aya aripanzvimbo inevhu rakakorera rineruvara rwekabhurauni rwakasvibira. Panekamwe karuva kane tushizha tudukuduku tuneruvara rweyero nekagirinhi.

Musika une mirwi miviri yematomatisi akatsvuka. Nemirwi mina yetuma Carrots tudiki. Mirwi mitatu ye girinhi bhinzi. Murwi múmwe chete we girinhi pepa. Nekamwe kamhurwi kakasangana pepa ye yero redhi ne girinhi. Pamusoro pemumwe murwi wemadomasi, pane chindiro chakakwidibirwa chichena. Chimwe chindiro chiripadivi remadomasi. Padivi re bepa dema pane chigubhu chine ruvara rwe yero.

Nzvimbo irikuvakwa dzimba dzakakurisa kuchishandiswa zvidhinha zvitsvuku. Imwe imba yave kuiswa denga imwe haisati. Pane chibhorani chemvura padhuze nenzira iri kuenda kudzimba hombe.

Chokochiyana dzakatemhwa dzikaunganidzwa panzvimbo imwechete. Dzakasangana dzineruvara rutsvuku nedzineruvara rwegirini. Pane chimuti chinemashizha pamusoro pacho egirinhi nemamwe anekahuyero, zviri panzvimbo ineruvara rwebhurauni.

Imbwa mbiri hombe nediki, dzineruvara rwebhurauni. Hombe ineruvara rwebhurauni muviri wose, diki ineruvara rwebhurauni kunedzimwe nzvimbo nekumeso nemuromo mutema. Imbwa idzi dzirimukati megende remasimbi rineruvara rwuchena.

Sando hombe netepimezha zviripamusoro pepuranga

Nzvimbo ine misika yakawanda. Pane musika une mwanasikana ari kuverenga bhuku ari pasi pesumbureni yebhuruu pedyo nemudhuri webhuruu. Pedyo nemusika wake pane mumvuri wemunhu ari kufamba akabata chimuti.

Zimuti hombe rine ruvara rutema nerwechena. Pazimuti iri pane mhango ine kashiri kane ruvara rwegirini nekamuromo katsvuku Padivi pemutii uyu pakamhara shiri ine ruvara rwegirini ine muswe wakareba.

Nzvimbo inomira mabhazi. Yakamira mabhazi maviri. Riri pamberi rine ruvara ruchena, pepuro nebhuruu. Ririmumashure rine ruvara rutsvuku neruchena. Padivi pemabhazi aya pane (shade) yakaumbwa namasimbi nemarata parikufamba vanhu vakawanda.

Mudende muhombe uri pakati petukasha tuviri twefodya. Kamwe kabhurawuni kane pasi pachena, kamwe katema. Pane jira dzvuku rine mavara machena nematema. Pagoita rimwe rine ruvara rwehanga rwuri rutema rwune matsata machena. Nechekumberi kune rimwe rine ruvara rwebhuruu.

Kanzira kanofamba nevanhu karipadivi nemudhuri muhombe, karipadivi zvekare nemiti mihombe inemashizha egirinhi anekahuyero. Miti iyi iripadivi nemugwagwa muhombe.

Buwe -buwe rine makumbo masere ane ruvara rweyero ine tutsatsa. Rine musoro nemusana une mitsara yeyero nebhurauni. Mutumbi une pamwe pane bhurauni ine twumitsara. Riri paruva rine mavara epepuru, girinni ne bhuruu.

MidzIyo yekushandisa pamba, matemo matatu, piki nesimbi dzokurodza matemo. Matemo matatu rimwe racho ipfupi rakarodzwa zvakasimba arimaviri akazembere pamuti unemazerere egirinhi. Demo nepiki zvirikunemumwe muti unemazerere egirinhi. Simbi yokurodza yakaiswa pachitanda chakavezwa.

Maruva ane tumashizha tudiki tweruvara rwepepo anokura achizara pasi, pakati pawo pane kamuti kakareba katete kane tumabazi tuduku netumashizha tuduku twegirini zviri pedyo nechinhu chakaumbwa cheraundi chakaiswa ziburi pakati chine dzvanga padivi zviri padivi pemugwagwa.

Nzvimbo iri kunoonekwa mugwagwa usina kana kakomba pauri. Padivi pemugwagwa pane miti mihombe mumwe wacho unoratidza kunge wakaoma asi une tumafurauzi tweruvara rwepepo. Pane mudhuri wakareba mukati memudhuri nechekure kune miti mirefu yakawanda ine ruvara rwegirini.

Mudhuri wevana vechikoro vechidiki. Urikupendwa nemusikana akapfeka sikipa yepepuri, mutirauzi mutema unemutsara weoreji padivi, akabereka bhegi dema. Pamudhuri apa paneruvara rwebhuruwu. Pene mifananidzo yemiti muviri ine mashizha egirinhi nechidhori cheyero chavakupendwa neruvara rwutsvuku kumusoro.

Zvinyoreso zviviri zvitema. Zvakanyorwa pamativi neruvara rwebhuruu zvikapedzeswa neruvara rwegireyi. Zvine zvivharo zvine ruvara rwebhuruu zviri panzvimbo chena.

Midziyo inoshandiswa pakudya iri muchigaba mayo ine kumusoro kune ruvara rwegoridhe nekuzasi kune ruvara rwebhuruu, inosanganisira chipunu chidiki nechipunu chihombe nebanga nefoku.

Bhuku dzvene rine chikoko chakaomarara chine ruvara rutema. Bhuku iri rakanyorwa nemavara makuru nemamwe madiki neruvara rwegoridhe.

Miti yakaita mutsara inetumabazi twakawanda, netushizha tudukuduku tuneruvara rwegirinhi inekayero. Miti iyi iripadivi pekanzira kanofamba nevanhu. Pane kamwe kamuti karipadivi zvekare kanetushizha tweyero nekagirinhi. Kumberi kune mimwe miti yegirinhi.

Shangu imwe chete yepurasitiki ineruvara ruchena yakaiswa ruvara rweyero kuchitsitsinho mukati nepanze. Iripanzvimbo nepuranga neruvara rwakapfumbuka rwakasangana netubhurauni netutema.

Nzvimbo ine mukadzi ane chimusika chake. Pamusika Apa pakamira murume akapfeka sikipa yebhuruu. Pane mumwe arikufamba padivi akatakura zibhegi nekamwe kabhegi katema. Panzvimbo iyoyo pane miti irikuoneka mirefu nemidiki ine ruvara rwegirinhi.

Mukadzi akagara pachigaro. Akapfeka jaketi dzvuku nemutarausi une karuvara kegirini. Ari kutengesa mbatata dzake dziri mututsaga twakarongwa. Panzvimbo yaari pane zvimapuranga nemambatatisi akawanda nechekumashure kwake.

Nzvimbo inemugwagwa unesimbi padivi nhema padivi pemugwagwa zvekare panewaya yakaturikwa magumbeze maviri rimwe rineruvara rwegirini negireyi rimwe rineruvara rwebhurauni yakasangana nemitsara mitema nekirimu. Padivi pemagumbeze panemuti unemashizha egirinhi, unepasi panemasora egirinhi.

Katsi nhema ine kahubhurawuni ine maziso ebhurawuni nematema ine tundebvu tuchena yakaburitsa musoro nepaburi remba yayo ine ruvara rwebhurawuni.

Mukomana arikufamba mumugwagwa mudiki, akataura bhegi padivi akapfeka zvinhu zvitema. Zvinechisikipa chakanyorwa kumusana. Arikufamba panzvimbo inemiti mirefu nezvivakwa zvine matenga matsvuku nemidhuri yekirimu.

Huku mbiri jongwe rine ruvara rwuchena nebesu dema, nesheche ine ruvara rwebhurauni pane ngarikuni rine muromo mutsvuku chipfuva chine ruvara rwebhurauni nematema.

Mango nomwe dzakaibva dzakatemwa mumuti dzine ruvara rweyero nerwutsvuku. Dziri pane mashizha ane ruvara rwune kayero nekagirinhi. Dziri panzvimbo ine ruvara rune kabhurawuni.

Mashanga echibage anoratidza kuti madzinde makuru. Ane mazizhizha mahombe. Ane ruvara rwegirini. Mashanga aya akaiswa muchimota chichena. Mukati mechimota mune nguwani chena yakatenderedzwa neruvara rwutema.

Nzvimbo inemugwagwa. Padivi pamugwagwa pane mudhuri wegireyi une mukati munedzimba hombe . Imwe yegirinhi denga nemudhuri. Neimwe ineruvara rwegireyi padenga. Imwe hombe ineruvara rwutsvuku neruchena padenga. Pane munhu arikufamba arikuda kupinda mumugwagwa mukuru.

Motokari irikufamba mumugwagwa wakanakisa usina kana kakomba ine ruvara rwe gireyi . Nechepadivi kurikuonekwa chivakwa chine ruvara rutsvuku pazasi ne gireyi padenga. Pane tumiti netumaruva padivi pemugwagwa. Kune dzimotokari mbiri kachena neke bhuruu zviri kumhiri kwemugwagwa.

Chikafu chiri mundiro yakatambarara ine ruvara rwuchena chinosanganisira nyama yakabikwa ikakangwa ikatsvukira ikava nekahuvara keyero kakasangana nekahutsvuku kemadomasi. Padivi pane muriwo wakachekererwa zvakanaka ukabikwa une ruvara rwegirinhi nesadza rine ruvara rwegireyi rinoita kunge remhunga.

Nzvimbo yakacherwa goronga rinofamba nemvura. Nzvimbo iyi ine tuhuswa twegirini asi isina miti. Nechekumberi ndiko kune miti midiki yakasvibira.

Ruva rine mashizha madiki rine ruvara rwegirinhi rune tuyero. Riri muchigaba chemuti chakagara paivhu rine ruvara ebhurawuni nerupfumbu. Pamativi pegaba pane mamwe maruva ane mashizha egirinhi akareba. Nechekumusoro kwegaba kune miti ine mashizha egirinhi.

Nzvimbo inechivakwa chikuru chineruvara rwegireyi. Chiripadivi pamugwagwa. Pane motokari tsvuku nenhema, neimwe chena yakamira panzvimbo iyi, nemunhu arikusunda chingoro, nevamwe vanhu varikufamba.

Motokari duku dzakawanda, dzimwe dzirikufamba mumugwagwa dzichipesana dzimwe dzakamira mumativi emugwagwa. Dzakamira pamberi pezvivakwa zvihombe zvomukati medhorobha.

Chivakwa chihombe chine ruvara rweyero neimwe nzvimbo ine ruvara rwebhurauni neruvara rutema. Chivakwa ichi chakakurisa kutaridza kuti chine dzimba dzakawanda mukati. Pasi pechivakwa ichi pane motikari nevanhu vari kufamba.

Mukomana ane bvudzi rakapotwa rine ruvara rwutema nebhurauni. Rakarembedzwa kumativi emusoro rikarukwa nechepamhanza richipesaniswa richienda nekumashure. Akapfeka mabondi-boni nehembe ine ruvara rwebhuruu.

Chivakwa chakanakisa chikuru chine ruvara rwegireyi nemagirazi matema marefu. Pakati pemagirazi pakavakwa pachiita kunge pari kuiswa denderedzwa. Pakati apa pane mitsara michena nepazasi pemitsara pakanyorwa neruvara rutema. Pamberi pane mudhuri wakazemberwa nemurume ane dondoro nemukadzi ari kufamba padivi.

Nzvimbo inotengesa mapuranga. Pane mapuranga akarara pasi akaita kamurwi nemamwe akarongwa mukati mechivakwa. Pane mamwe akamiswa zvekare pamberi pechivakwa. Nzvimbo iyi inotengesa zvimwe zvigadzirwa zvemapuranga zvinosanganisira mikova.

Zimuti zihombe rine mapazi akawanda akatangira pasi mamwe akaremberera nechepasi. Zimuti iri riri panzvimbo ine matombo akawandisa. Nechekumberi kune mimwe miti ine mashizha egirinhi. Zimuti iri rine mashizha egirinhi ane karuvara keyero.

Chimusika chakavakwa nezvipango nechipepa pamusoro. Pamusika apa pane zvirimwa nemichero inosanganisira madomasi, maorenji, manwiwa nezvimabhanana zvavakuora. Pazasi pemusika pane chibhasikiti chine zvibato zviviri chine ruvara rwegirini netwuchena. Pane chigaba chitsvuku chine chivharo chichena.

Mureza unemitsara yakachinja mishanu inemavara anoti weyero, mutsvuku, mutema, weyero nemutsvuku pazasi. Pamitsara wepiri newetatu nechepakati panedenderedzwa jena rinemufananidzo wejongwe rinebesu dzvuku nemuchochororo une redhi neyero neredhi unemutumbi mutema nechepamusana mupfumbu pane vara jena.

Nzvimbo inoratidza kuti inotakurirwa vanhu nemabhazi nedzimota. Pane zvivakwa zvitsvuku zvine ruvara rumwe ruchena. Pane misika iripo. Pane kombi yakamira ine ruvara rweyero.

Mugwagwa muhombe urikudarikwa nevanhu vachipesana vachienda mativi akasiyana, nechepadivi pemugwagwa paneimwe nzvimbo irikutengeserwa zvinhu nevanhu vakawaridza pasi pozotevera umwe mugwagwa uripadivi pezvivakwa zvirefu.

Mabhurashu matanhatu ane ruvara rutsvuku kuzvibato neruvara rwesirivha pakati neruvara rwebhurawuni kunopenda kwacho. Anoshandiswa kupenda mapepa. Ari muchipepa chawo chine ruvara rwebhurawuni pazasi. Chakanamirwa chipepa cheyero chakanyorwa neredhi, nepamwe pachena pakanyorwa neruvara rutema.

Musikana akarukwa mabhanzi egodha. Rakadzika nemusoro rimwe rikauya nechekumberi. Rine mabhidzi kwekupedzesera matatu matatu pagodha rimwe, anemavara epepoo bhuruwu negirinhi. Musikana uyu akapfeka sikipa inemavara eyero, oreji girinhi, bhuruwu nechepamberi.

Tsindi iri pamuti unemakwande egireyi namamwe akakwatuka. Padivi pemuti unetsindi pane chimuti chine mashizha egirini akarembera nemamwe ayero. Tsindi ine zimuswe zihombe ineruvara rwegiriyei. Padivi pane muti unetsindi pane mumwe unemavara egireyi nebhurauni.

Mukadzi anemusoro unevhudzi pfupi wakagerwa kamutsara nechepadivi pemusoro kachibva pamhanza kachienda pakati pemusoro. Akapfeka rokwe rinemitsara webhuruu nemuchena neyero.

Mureza une mutsara mutsvuku pakati unobva kumusoro uchidzika. Kumativi kurudyi nekuruboshwe kune ruvara rwebhuru kumusoro ruchitevererwa neruvara ruchena kuchitevera ruvara rwegirinhi kuchizopedzisira ruvara rweyero.

Imba hombe ine ruvara rwegireyi, ine mutsara mutsvuku pazasi, ine mikova miviri padivi nepamberi ine ruvara rwuchena, ine mafafitera zvekare padivi. Imba iyi iri pedyo nemiti muhombe nemidiki ine ruvara rwegirini.

Chiruva chine mashizha akakora chine ruvara rwegirini. Chiruva ichi chiri pedyo nekaruva kanotambarara kane mashizha egirinhi nemamwe machena. Zviruva izvi zvose zvinowanzowanikwa pamusoro pemvura.

Vatambi venhabvu vanokwana kuita vapfumbamwe vari panzvimbo imwe chete. Vashanu vakamira, vana vakakotama. Vatambi ava vakapfeka zvipfeko zvegirini zvine maoko eyero zvakanyorwa zvekare neruvara rweyero.

Komicho ineruvara rwesirivha yakagadzikwa pasi panemataira aneruvara rwebhurauni nemamwe akacheneruka

Nzvimbo inezvikwa zvineruvara rweyero pamudhuri nepazasi patsvuku. Zvinematenga egireyi. Nzvimbo iyi iripedyo negomo rinematombo nemiti yakati wandei. Pazvivakwa panemimwe miti zvekare yakasvibira isina mashizha akawanda.

Nzvimbo yedhorobha ine mugwagwa muhombe nezvivakwa zvirefu. Pane chivakwa chirefu cheruvara rwebhurawuni nechimwe chine bhurawuni neruvara ruchena. Mune motokari dziri kufamba mumugwagwa. Dzimwe dzakamira pamativi emugwagwa. Kune miti mihombe. Pane mumwe uri padivi pemugwagwa unoruvara rwegirini nemafurawuzi epepuro. Mune vanhu vari kufamba munzvimbo iyi.

Shangu yebhurawuni inoratidza kuti yakuvhurika mberi neshure. Ine kamutsara kakachinjika pamusoro. Yakabviswa tumapisi mumativi ose nepamberi nekumashure.

Shiri yakamhara pamuti une mashizha egirinhi maduku akawanda. Ine chipfuva chichena nemusoro muchena. Ine muchochororo weyero nemuromo wakakombera. Ine besu reyero nemapapiro machena.

Mureza weIvory Coast kana kuti Cote D'voire. Une mutsara weorenji kuruboshwe, mutsara muchena pakati nemutsara wegirini kurudyi.

Derere rine mashizha egirini. Rinonzi nama rakasungwa kuitwa zvidzumbu zviviri. Padivi pazvo pane murio wakasungwa wegirini. Zviri pamusoro pechisaga chichena chine mutsara muhombe webhuruu. Wakakomberedzwa nemitsara mitsvuku. Chisaga chiri pamusoro pechipuranga.

Maruva anemabazi matete, marefu. Anemashizha egirinhi nemamwe anekayero. Akatumbuka maruva epingi. Aripadivi pemudhuri wekirimu unebhurauni pamusoro, newaya ineminzwa.

Bhazi riri kufamba mumugwagwa wakanakisa. Rine ruvara rutsvuku pamusoro nemafasitera matema. Rakanyorwa padivi nemavara ebhuruu. Zvakare padivi pane mavara anosanganisira ruvara ruchena, rweyero, orenji, rutsvuku nerutema.

Nzvimbo iripadivi pemugwagwa vakanakisa une simbi padivi. Padivi pemugwagwa uyu pane chishedhi chihombe chineruvara rwegireyi pamusoro. Chakaiswa timasimbi. Pane zvimapuranga zviripo. Padivi pachoni pane hembe dzirikutengeswa dzakaitwa mhuri pasi nedzimwe dzakaturikwa oachishedhi. Pane muti muhombe nemimwe miti irinechekure ineruvara rwegirinhi.

Nzvimbo ine mazimiti mahombe ane mafurauzi epepuru netwumashizha twegirinhi, ari mudivi memugwagwa uri kufamba mota ine ruvara rwebhuruu. Nechekumberi kune mudhuri wegireyi. Kumberi kwemudhuri kune miti yakawanda ine mashizha egirinhi yakareba.

Besu reshiri hombe rine ruvara rwebhuruu yakasvibira. Rakabva kune mumwe muti richinobata kune muti uri padivi. Miti iyi ine ruvara rweyero ine kagirini netushizha tuduku.

Muti murefu une mapazi matetetete une tumashizha twegirinhi. Uri mukati memudhuri une ruvara rwepingi yakasangana nezvigirinhi wakasakara. Nechekumusoro une ruvara rutema. Une kamudhuri kakanhamatira kane ruvara rutema. Mudhuri uyu wakasara kunge wakatsva.

Chikari chakaumbwa zvakanakisa chineruvara rweorenji chakaiswa mugoti mukati. Chinoratidza kuti chine muriwo mukati. Pane kamwe kambiya kakabatwa kaneruvara rwebhurauni.

Bhazi hombe rine ruvara rweyero. Rakanyorwa nyorwa neruvara rwegirinhi nemamwe madzvanga akaiswa girinhi. Bhazi iri rine chibepa chichena chine kuzasi kwebhuruu chakanyorwa neruvara rwebhuruu. Rakanyorwa kuratidzwa kuti ibhazi rekwaZupuco.

Nzvimbo irimudhorobha inechivakwa chineruvara rwegireyi chine masimbi pamusoro chine mukova unovhurirwa padenga, padivi pechivakwa ichi pane mota dzakamira nemukomana arikufamba pane umwe arikufamba pakati pechivakwa ichi. Nechekumberi kune dzimwe mota dziripo kune miti inemarava rwegirini nemaruva epepo.

Chitimera chiri kufamba munjanji chine ruvara rwebhurauni neruvara rutsvuku pameso nechepazasi. Nechekudivi kwe njanji kune masimbi akaunganidzwa. Kuri kuonekwa gomo huru nechekurikubva chitimera nemiti yakawanda ine mashizha egirini.

Zimba rakakurisa rine mudhurii une ruvara rwe gireyi , nemafafitera machena ane pazasi pe orenji. Rine denga regireyi yakasvibira. Riri mukati memudhuri.

Nhandare yendege pane ndege hombe ine ruvara rwegireyi yakamhara. Padivi pane chivakwa chihombe chine denga jena chakanyorwa namavara matema madiki.

Chikabhodhi chekuira midziyo yemumba yekubira chichena chine madhoo maviri kurudyi nemadhoo matatu nechepamusoro anemagirazi nemadhoo maviri pazasi arinechekuboshwe nemadhirowa mana arinechekurudyi.

Tafura hombe yepuranga ine ruvara rwebhurawuni ine pamusoro pari kupenya kuioneka kuchena. Ine zvigaro zvinokwana kuita zvisere zvine ruvara rwebhurawuni nepamusoro pachena.

Shangu chena yakavhurika kumashure ine tambo nhema nechekumashure. Ine maburi maburi nechepamusoro. Yakagara pachiwaridzo chakacheneruka chine mitsara mitema.

Musikana akapfeka chihembe chakabatana nechibhurukwe chine mavara matsvuku yero negirini hachina maoko chine tumbhande kumapendekete. Akabata bhege rebhuru rine chijanga cheyero padivi chine tumutsara tutema.

Kasora ke girini Kane mashizha maduku. Nekamuti keminzwa kana tushizha tushoma twe girini. Pane kamwe kamuti Kane mashizha ane ruwara rwe girini yakasangana nekayero. Huswa huri panzvimbo iyi humwe hwakamira huine ruwara rwe bhurauni ne humwe hwakarara hwakatendererera gomba.

Nzvimbo inechikwangwari chakanyorwa kunzi, The Hunter iri nzvimbo ino nwirwa hwahwa nevanhu. Pane miti mihombe ine ruvara rwe girinhi. Padhuze nechikwangwari pane chimba chakavakwa nezvidhinha zve gireyi. Pane vanhu vakawanda vari kufamba. Vamwe vakamira pazvingoro zvakawanda zviripo. Pane mota chena irikuoneka.

Mukomana ane vhudzi rine ruvara rwebhurauni rwakasangana nerwutema. Ane kamutsara kari padivi pemusoro. Rimwe vhudzi rakakamwa richibva pamutsara richidzika kumativi emusoro. Rimwe racho rakakamwa nechapamusoro rakagonyoroka richiuya kumeso. Ane sikipa ine ruvara ruchena nerutema pahuro.

Chimusoro cherori chichena, pamberi paneruvara rwutema nerwuchena negirazi dema nepamusoro patema. Padivi panechimwe chirori chichena zvekare.

Piki yekucheresa makomba iri pamusoro pevhu. Inoratidza kuti ine ngura kumusoro kwayo kuratidza kunge yava nenguva isati yashanda.

Nzvimbo inotengeswa mitsvairo. Ine zvimurwi nezvimurwi zvemitsvairo nemadzimai akagara ari kutengesa mitsvairo iyi. Iri padhuze nechivakwa chakaita mudhadhadha chine ruvara rwegireyi chine zvirata pamusoro.